Elyato erili ku seyeya ku mwiiga nga elyato linho lilimu abantu basatu mulala ku bantu banho ali kukuba enkasi nga era mulala ku boo agemye ebye nhandha oghundhi atyaime ere kunkomerero ye lyato linho.

Omusadha ari kusilingisa egaali ye era nga omusadha ono egaali agyigemye ne mikono ebiri, omusadha ono ari kutambulira ku luguudo olwa kolansi era nga ghangulu ayambaire akakofiira era nga akakofiira kano ka langi emyuufu.

Obukembo, nga era obukembo buno buli mu isubi, obukembo buno ghebuli ghaligho omuti nga era buligho bungi.

Abaana abato nga era abaana bano basanhufu, abaana bano bali kuluka ebitambala nga bali bikola mubu wuuzi, abaana bano bambaire engoye edhifanhaganha.

Bano bali kukebula amakina nga era bano ghebali bali mu isubi, kuno nhokuli abakazi n'abasaadha era bonabona basanhufu nga bali kukebula amakina gaibwe.

Omusaadha ayemereire nga era ono ghano aligho yenka, omusaadha ono agemye munsawo era emberi ghe ghaligho ebinhonhi ebiri bbuluka ghangulu gh'enhandha.

Abaghala basatu nga bano batyaime ghalala, abaghala bano bonabona bagemye ebyuma ebya kabwidhi bwidhi era nga bano mulala kubo ayambaire enkofira kumutwe gwe. Abaghala bano abasatu bonabona basiba enviiri dhaibwe.